Erissiyoogaa giyooge eraadooniyan woykko tebeljiiniyan asaa naayo hachchi merettidaba woykko kawoy haasayidobaa asaa nawu erissiyo ogetuppe issuwa.

Caama keetaa giyooge caamay bayzzettiyo keettaa gidishin ha'i yiida zamaanaban naagettida caamay asay ba koshaadan geddiya kaamiyage geddiya dooyiyaagee gediyaayo zokko bagaara dooyiyage ubabay diyoogaa.

Gatta keettaa woykko leemo keettaa giyogee wolayttan erettida keetta gidishin beniisappe doommidi wolaytta asay A giddon de'iiddi yiiroogaa asi de'iyo keettaa. Ikka bolla baggay maata gidishin garssay urqqa.

xaafettida woraqati woraqati ha'i beni wode baawa. beni wode doosona. shin de'idikka daro bira gidiyogan de'iya basay shamees baynna asay eti nababoogaa etappe siyees woykko eti nababishin bi matan eqqidi ezgidi siyees.

Besuwa giyogee asayi daro sohuwawu go'ettiyobatuppe issuwa he besuwakka xeelliyode ogiya besuwa xeelliyode ogiyan asayi waanidi awugaa baggaara awu simmidi baanaakko woykko asayi bantta bessana koyyido sohuwa bessiyobawu go'aa go"ettes.

Boyyiya xeelliyaba gidikko boyyiya darin asay go'ettiiddi beettes. Ayibawu giyaaba dikko boyyiya asay go'ettiyogee banttawu doyissidi mayanawunne woyikko gaa'issidi buddeenaa uukkanawu keehi maaddes.

wogaa mayuwaa woykko yunipormiyaa giyoogee issi timirtte keettay hegaa banttana qonccisiyoo ogetuppekka issuwaa. Hegaa he maayuwaa be'ida asay awa xekka timirtte keettaakonne shaakkidi hegaa he luxxetta keettaa eranwu danddayiyo ogetuppe issuwaa.

Oosuwa giyoogee awugeekka asay woxxi qaaxxidi bana ayssiyoba ba uluwassi gidaba woykko ba soossi gidaba ekkidi yiyoogaa oosuwa giidi xeesanawu danddayeetees. miishaakka demmisiiyaba.

Belocaa dunddaa giyogee aybee giyaba gidikko yelagati darin gaxariya heeran baalay gakkiyode woykko gifaatay gakkiyode qooriyan wottiri alleeqiri kiyiyogaa geettees.

Dawutaara giyobay asay bana koshiddabaa woykko hachchi a peeshshan hanettidabaa xaafidi wottiyoba woykko tamaaree luxetta keettaa biidi xaafiyoba.

Arakkabootiya giyogaa xeelliyode darin katamaa heeran hegee beettees. Ikka waani giyaba gidikko a maadoykka asay tukkiya tigiiddi siiniya wottanawu keehi maaddiyaba. Siniya matan a bollan wottidi sukkariya matan wottanawu danddayees.

Lo"issiyooga gidide aybbakka aybba oottinkka ay so giddon oosetiya oosuwakka gidinkka nuuni kushiyaan medhdhiyooba gidinkka ubbabakka nuuni lo"issikko asa keehippe hega doossidi ekkiyooba gidana danddayees. Hega gishshaw lo"issana koshshees ubbabakka.

tamaariyoogaa giyoogaa, asay darobaappe tamaarana danddayees. ba de'iyo duusaappe, asaappe, ba oottiyo oosuwappe, woykko i tamaaranawu biyo luxxetta keetaappe gidinkka asay darobaa tamaarana danddayees, hegaa tamaariyogan giigetees.

Dassaalegna Haylemaaraama giyogee kase Ahiimeda Aabiyyappe kase Itoophphiyassi kawo gididi maaddiidsi de'iraagaa. Kawotettaakka daro biittaara gayttiis. Itoophphiya giddonkka daro zannaqa sohota doo'ssiis.

Kawo oosanchcha giyogee ubbikka kawuyyo oosuwa oottiyageeta. Kawuyyo giiraa qanxxiyageeta kawuyyo qanxxiyo giiray qassi aybawu maaddi giyaba gidikko kawuwawu giiriyo giiroy he giirido giiran kawoy haa maaddiyo gishshawu hegawu kawo oosanchcha geettees...

Oyshsha malataa giyooge issi qopa qashshuwayyo wurssettan geliyaaga gidishin akka waattidi wurssettan gelissiyo giyaaba gidikko asaw gelibeenabaa hara asaa oychchi maakkidi he oyshshay zaaretanadan giidi wottiyo malaata.

Cachaa malata giyogee aga malata xeliyode, cacha malatay aysi madi giyaba gidiko cacha malatay, issi asay baga qofa qashuwa wursetani haga cachaa malata wotana dandayes giyoga qofay wurogadani.

Maata meray de'iyoo tashee qanxxettidaage corattidi issisan shiiqidi uttiis; appekka garssa baggara qancca giyo zo'o meray diyooge de'ees.

Asaa giyoogee xoossaappe merettidaba. Xoossay medhdhidobatuppekka issuwaa. Ikka asay karettaka gidana danddayees woyikko arssa gidana danddayees. Hegeeta nuuni asa giidi xeesana danddayeettes hegaa xoossa meretata giyoogaa.

Issi keettaa asaa gishshiin issi ayeeppe yelettidi na'a, michcho, ishsha michcho gidire dabo keettaaso asay ubbay issippe de'iyaageetta issi keettaa asaa gaana dandayeetees.

Ajjoraa soossoy wolaitta biittan keehi erettidane asay keehiippe beanawu koyiyo amottiyo sohottuppekka issuwa gididi qoodettidi diyaagaa.

Quma keettay go'ettana koyiya asaayyo eta koshshaadan eti maana koyido kattaa kattidi immiyogan asaa keehippe go'iiddi beettoosona.

Osso giddon giti bawaa, oosonni gutti oosonni gitti bawaa, osso ubika gittaa, awu awaa na'aa mizidi ushidi ba koshiyabaa kunttidi aa a soonni asaa kushshee xelisenanni ayssiyaba gidiko hegee osoo gettettees.

Godaa kaaliyogaa giyoodee banttana ashiyaabaa giyogaa banttana ashshiyabaa giyodee qohoy gakkiyode, hargge gakkiyode issibay denddiyode woxxidi qosettanaawu hebaappe iittabappe attiyo sohuwaa giyoogaa.

inde kuttoy ikka so mehe gidishin i maadoykka nuuyo inqqullaliya imawusu. woykko iigaa inqqulaaliya ekkidi kattidi nuuyo sooni maanawu danddayeetees. ixxikko a haphphikko qassi ippe mara ekkidi bayzzanawu danddayetees.

Nuga shoroni de'iyaa asa giyogee woyko hagaa xeken ha nu de'iyo kataman de'eya asa giyogee asay ubuki ba son ba bason de'iy asa ubaykka ba osuwaa ottidi ba bagarraa issi herani woyko deriyani shiqidi de'iyasa.

"Ambbay arakka" giyaagaa kessida bitanee wolayittan keehi erettida asa. Wolayittabaa asawu ha nu biittaappe aadhdhidi alamiyawu erissanawu danddayida keehi gita asa.

Jabbanay hiillanchchati xalla biittaa ekki munaqidi asau go'aa immanaadan oottidi medhdhin asay tukkiya penttissanawu maadiya miishshaa.

Tamaree giyogee soo asaay banttawu sinttanawu gakkidi madanna woyko bawu diccidi lamettana giddi banttaa nattaa luxxettaa keettaa gelissidi tamarisiyogaa getettees.

Asay ubbaykka ba oottiyo oosuwan miizzaa heemmiyogankka gidin miizzaappe ekkiyo, miyo go'ay de'iyo gishshawu keehi nu he miizziyo loyttidi xeelliyaba gidikko nuuni ippekka go'aa ekkanawu danddayoos. Badalaa zeriyageekka maara zerikko ubbabaykka hegaadan hegaadan oottikko keehi lo'o.

Bilandduwa giyogee wolayttan keehi erettidanne keehippe dosettiya qumatuppe issuwa. Bilanddoykka unccaara wohiyara issippe gatti kattidi asawu aattidi miziyogaa.

Garawiyakka so mehetu giddoppe issuwa gidada qoodettawusu. Iyyokka go'ay aybee giyaba keena gidikko garawiya eceree so giddon diyagaa, kattaa miidi wurssiyagaa akka he eceriya miyogan erettawusu.

Asaa getetiddaa onnee xafiyooganne nababiyogaa eranawu luxanawu koshshees, hankoddee sinttanawu a choraa sanni mettanawu de'es.

coociyaa giyoogee madabaappe dugeko ziiqqidi de'iyaaba. Ikka asaa na'ay appe gaxaara heezzu shuchchaa wottidi gidduwaan miittaa woottidi tamaa qaaccidi tamaa oyttanawu maaddiyaa sohuwaa.

Asaa mera gidennaageeta nuuyoo goday killippe immido meretettaa lo'iya lo'iya sohota nuuni nanggiddi oyqqiyakko nuuyoonne sinttappe yiya nu naattuyoo nuuni aattiyoba mishsha miizza gididi maadana danddayees

Duriya giyogee ba oottiyo oosuwan xekkaa kiyiraagaa giyogaa. Ikka woygiyagee giyabaa keena gidikko baagaa ba oottiyo oosuwan bayzziyogan woykko shammiyogan asappe daro loytti oottiri oorattabaa bawu ootti de'iyabaa giyogaa.

Bataskkana giyooge ba taskkanani uttiyaa asatti bootta pooxaa qooriyan xaaxidi masqalliya qooriyan qachchidi woykko kushiyankka qachchidi etti bantta amanuwaa amananawu biyo sohuwaa.

Sa'ara bululiyaa kamee ha saa bollanni daro qohuwa gaatidi de'es, ettaa ettaa bollaa uttiddi aa lagiyaa asatti banttaa oykido kamiyaa laganappe koyro ushaa uyiyogaanne heganne hega malabanni ereettessi.

carkkuwa immiya puuttiya tokkiyoogan asaa naa bollan qohuwa gatiidi diididaga harabatuppe woykko paabirkatuppe kiyiya cuway asaa keehi bashenaadan woykko asaa shemppuwaa teqqenaadan giigissiyobata woykko tokkidi gattiyoobata,

Astamaaree ba tamarissiyooba woykko hachi naata luxissanawu giigidobata keehippe baw giigidoba naatuyyo yootiyooga woykko he naati ha I hassayiyoba erannadan koyrottidi hassayssiyooba.

Issi yelaga na'ay utti uttiis; mangguwa puutiyaa tokkidi de'ees; na'aykka karetta kootiyaa maayyidi garssa baggara boottaranne meray biittadani haniya meray de'iyo maayuwa maayidi uttiis.

Gaabiyaa xeeliyo wode asay gaabiyaa wolaytta asay meguwaakka maayana danddayes, yeehuwaa biidi, issisa ufayssara biidikka, asay gaabiya woykko asaassi gixissanawu biidi gaabiya maayanawu dandayes. g Gaabee wogaa maayotuppe issuwa.

Haytta tukkiya giyoogee darkkoppe asay ekkidi hayttaa caddidi xaliya giddi penttisikko ulo harggiyassi keehiippe lo'o. Hegaarakka oshinchchaa oykkido asaayo he harggiyaappe pattanawu lo'o.

Awuggaa osso kettayikkaa ba ottiyoo ossuwaaba go'ettiyaa asayo woykko ettappee garsara diyagayo, ettappe darobaa nangiyaa asayoo banttaa ottiyo ossuwabbaa ubbabakkaa erisanawu koshees.

Dorssaa giyogaa be'iyode dorssay so mehe gidishin dorssaayyokka aagee maadoy aybee giyaba gidikko dorssay I yeliroogaa he dorssee marata bayzziri miishshaa laammana danddayeettees woykko he dorssiyo nuuyyo son shukki miikkokka maaddees.

Gediyaa giyoge asanawu xossappe pude saluwappe immetidabaa gidishin ikka asay ba koyosa hemetiddi banawu woyko gakanna gidosa gakanawu aynekka gametenanni ya ha ganassi madiyaga.

Kurikuppa gige asay manawu kehippe dosiyo qumatuppe issuwa ikka hega kurkuppa xelliyodde wani ka'i giyba gidikko santaranne ga'ettidda badala xiliyara gatridi munaqiddi gindiddi asay ottiyobba.

Gedhdhiyan wottettiyaageeti maashinee woykko asay ba kushshiyan meran medhdhidobati de'oosona. Hegeetikka aybikka sa'aan de'iyaabi caddennadan keehi maaddees.

shaamuwaa giyoogee asay bana kooshidaaba biidi koskkiyaappekka gidin giyyaappekka banttawu son xaayidaba biidi shaammiyooba woykko bantta soosi kooshiyaaba kunttiyoo sohuwaa gi xeesettees.

Koorinttiyaa giyoogee xuma sohuwan xomppana mala danddaayetees. Hege appekka all''idi asaa naa oosuwaaba leppissida ogetuppekka issoy koorinttiyaa.

Hooliyaa kaassaa giyogee asay isiinne isiinne gididi wogga kasanchchaa sohuwan asay ka'iyosan shiiqqidi eti kaa'iyo miishshaa.

ogee asaa nawu aybbikka daro koshshiyaba, ogiyaa giyooge asaa nay kanttidi biyoosa, asaa nay hemettidi baanadan woykko meeze gidinkka soo medoosatikka baanadan giigiraba, biitta goyyi kessiro sohuwaa.

Bayzziyogaa giyogee oonikka bason murutissirobaa woykko dichchi gaden, gaden dichchi gattirobaa asawu kessiri kare bayzziyogaa woykko bawu koyro shammidobaappe tarafissidi asawu bayzziyogaa.

Oyidee asay utanadanni getettidi xawulappe woyko xidappe hilanchatti merhii gigisiddi asa nay utanadanni giddi gigissiddi medhido asa merttaa.

Nuyoo beettidabaa nuyoo getettidabaa aybbaka gididee meecciyoobanne gidikko meeccidi giigisidi ubbabaaka nu loytti oyqqiko hegaa lo"isiyoogaa giidi xeegganawu danddayettees.

Son de'iyaageta nu go"ettiyo miishshata ettika leemisuwaawu xeelliyaakko bashshiyaa xeelliyaakko bashshiyaan nuni shaashshaa shaayana danddayettees. Koshiiko harabaakka qimamiyaaduwaka shaayyidi go"eettanawu danddayettees.

Ubba asaykka ba oottiyoo oosuwaa erisseesishin gidinkka banttana beesiyaaga banttana qonccisiyaaba woykko bantta oosuwaaba ottiidi de'iyoobaa asaa wurssi erissiyaaba.

So asay issippe shiiqidi uttidosona. Etikka wolaytta wogaa maayuwa dungguzaara de'iya maayuwa maayidosona. Aaway attin hankkooti mera bootta.

Corattidi beettiyaa tokettida mittaa giddon issi korinttiya mittay eqqidaagee Ikka ba huuphphiyan mera boottabaara meretidaagee beettees.

Haylandde de'ees. Ikka garssan Kookakola giyo karetta ushshay garssan duuqetidi uttiis. Ikka zo'o qumm'uwan qumm"ettidi eqqidi de'ees.

Goyettida gadiya giddon issi maata meray de'iyo asay go'ettiyo xaledan maaddiyagee diccidi gakkidage lo"idi uttis.

asati coratidi doosona. etikka bul''etidanne araddida gadiyan uutta tokkidi de'oosona, ubbaykka issippe shiiqidi.

Goshshaa gadee giddon badalayinne abbokkattoy ayfiddinne amariddi beetes.

corattidi asay xoqqasaappe ziqqasaa woxxiiddi doosona. etappekka issuwagee ciishsha mera de'iyo mayuwa mayyis. aarakka diyageeti karettaa mayyidaageeti doosona.

Issi qiiba na'iyaa huuphphiyaa dadettada uttaasu akka dadettidoogee heezzu baggawu gididi oosettidi dadettiyaaga. huuphphiyaa bollankka boottaaranne zo"uwaara huuphphiyaa qachchiyoogan qashshissa uttasu.